Omushaija ojwire emyenda ya kikara akwiste ayemereire aha rubaju rw'enyanja aine irobo rye nagyezaho kukwata ebyenyanja omu ryaga maizi. Eseeri y'egi nyanja hakwitse hariyo ekishaka kirimu emiti nyamwingi nangwa nekiskaka kikuzire.

Ekihangare kitembire ah'eitagi ry'ekiti kiri omu mabara ga kikara kikwitse nikiranzya eki kihangare ekiri aha kiti kijwire ekishaka nyamwingi ekiri omu mabara gakinyaatsi

Eryato rihango munonga ryekoreire emigugu nyamwingi riri omu mabara ga mutare nangwa na kituku riheririre ebyombeko ibiri aha rubaju rw'egi enyanja oba omugyera. Ebyombeko biri omu mabara ga mutare nangwa biri omukika kya karina.

Abantu biingi bashutami omu mwanya gumwe bakwaitse amashuhani omungaro zabo bakwaitse nibarya. Ago mashuhani gari omu mabara ga mutare Kandi bashutamire omu mwanya gumwe abaingi n'abakazi nangwa n'omumaisho gabo hakwaitse hashutamireho abaana bato.

Ekyombeko kiine ebiziga oba ekiri omu mabara ga bururu nangwa naga mutare hamwe na kigaju kiheririre emiti nyamwingi Kandi kyemerezibwe omu kishaka.

Abashaho nyamwingi bajwaire emyenda ya bururu n'obukokoro bwa mutare aha maisho bakwaitse nibajanjaba omurwaire ari omu irwariro

Ekinyonyi ekiri omu kishusha ky'embata ky'amapapa ga mutare hamwe na kikara kiine omunwa muraingwa kitekami ah'eiguru y'enyanja. Omu mbaju rwakyo harimu ekishaka ekimezire omuri ago maizi.

Amaju nyamwingi agari omu mabara ga mutare, gashakaize amabaati gakituku gahereire enyanja mpango munonga eriho abantu nyamwingi abakwitse nibazamu kandi abandi bari omu rubaju seeri y'egi nyanja hariho akabungo

Orurembo ruhango munonga orurimu amamotoka nyamwingi nangwa na zapikiki okwaitse na ebitaara bya soora omu mbaju y'ogu muhanda ogukozirwe koraasi. Orurembo rurimu amaju nangwa n'agekika kya karina agari kureebukira omu rangi ya kigaju.

Enyamaishwa nyingi ziri omu kyeshusha ky'embuzi ziri omu mabara ga kiganju ziri omwishwa oba omu kishaka ezi nyamaishwa zemereire omu kishaka ekirimu ebinyaatsi nyamwingi ebyomire munonga ebi binyaatsi biri omu mabara ga kiganju.

Omuntu ajwire emyenda ya kikara ayemereire aha kibare kihango munonga ekiri ahagati y'egi nyanja oba omugyera muhango munonga. Ogu mushaija ahu ayemereire, amaizi gakwitse nigatomera eri bare gakora oba gaguruka ahaiguru gagurukira omu mabara ga mutare.

Ebikondo by'amashanyarazi bihango bikwaitse byombekire seeri y'enyanja oba omugyera eseeri y'egi nyanja hariyo emiti nyamwingi oba ekibira.

Engaro ibiri z'omuntu ziriho enjuma zebihimba nyamwingi eziri omu mabara ga mutare na kigaju hakwaitse hariho ezindi ngaro z'omwana muto agyerizeho kushangira ebihimba aha ngaro zogu omuntu.

Enyanja mpango munonga ekwitse neeterwamu ekyererezi ky'omushana, eijwire amaizi gonka kandi tihaine ekiri omuri egi nyanya, seeri y'egi nyanja hariyo ebicu nyamwingi ebishwekirwe ekyererezi

Ekyombeko kihugire amabara ga mutare kikwaitse kiriho emotooka eri omu mabara ga kikara n'akatebe ka buruuru, hariho entudiro ry'amajuta eritsigire amabara ga mutare hariho omutsigazi ajwaire emyenda ya kituuku arimu nateeramu omushaija wa piki piki amajuta.

Eryato rihango eriri omu mabara garikwiragura oba kikara rikwaitse niritamburira ahaiguru y'enyanja mpango munonga, eri ryato nirirebekyera omu mabara garikwiragura ahabwa akiire kirikugyenderamu.

Omuhanda gwitaka guherereirwe ebiti oba emiti ebiti hamwe nana ekishaka omu mukono gwayo ya bumosho nana buryo hakwaitse haine obubungo buri seeri y'oruguuto rw'eitaka.

Emiti nyamwingi eri omu mabara ga kinyaatsi. Aha kabungo nangwa n'omukihanga hakwise hombekiremu amaju gamwe omuri go gashakiize amabaati ga mutare kandi agamwe aga bururu. Eseeri yaago hariyo obubungo.

Amaato nyamwingi agari omu mabara ga buruuru hamwe na mutare gakozirwe omu bibaho oba ebiti gaheerire enyanja mpango kandi aga maato getorirwe abantu abajwaire emyenda ya kikara, mutare n'ebindi.

Omuntu ajwaire emyenda ya mutare nana eshaaha ya kikara akwaitse ashutami ariyo nayimata ekyoma ekya karimagyezi ekiine amapesa ga kikara ekiri omu mabara ga mutare mukono gwa buryo hariho akatabo akariho obucumu Kandi akatabo Kari omu mabara ga mutare

Abantu bashatu bakwitse bari omu musiri nibahinga. Aba bantu bashatu omukazi ni mukuru ajwire ekiteteyi kiri omu mabara ga kigaju hamwe n'abaana be babiri omwe w'obwojo mukuruho akwitse nahiinga nawe kandi enyima yaabo hariyo omwana muto nawe aine efuka ajwire ekishweta kiri omu mabara ga kituku.

Enyamaishwa z'ekika ky'enjubu ziri omu nyanja oba omu mugyera muhango munonga ezi njubu ni nyingi zerundaniire omu mwanya gumwe ziriize emitwe yaazo ahaiguru y'amaizi enjubu ziri omu mabara nkagakikara hamwe na kigaju.

Omushaija okwaitse nateerwamu ekyererezi ky'omushana ekiri kureebekyera omu mabara ga kinekye hamwe nakituku ayemereire aha kibare kihango ekiri ahagati y'enyanja akwaitse iroobo rye nagyezaho okukwata ebyenyanja okubyiiha omuri aga maizi.

Omushaija ayemereire omumaisho g'akanju aku barikugurizamu enyama ondiijo ari omunda omu kanju enyama ekwasize aha diriisa omuntu ori aheeru arikwenda kugura naaramuza.

Abaana bakwaitse bari omu kibiina nibega . Abaana babegi bashutami Kandi bajwire emyenda y'eishomero eri omu mabara ga mutare ,enyuma yaba baana hariyo omwe oyemereire Kandi abandi boona bashutami bakwaitse nibashoma ebitabo byabo.

Abaana bato bashatu omwe owobwishiki ajwaire ekiteteeya kya kituku bakwaitse egaari ekomirweho edomora bari nkabarikuruga kutaha amaizi emwe ekwatsize ahansi nangwa nana egaari egwiire ahansi omumaisho gaayo hariho omwana aine ebyariyo naronda omukashaka

Enjoki nyamwingi ziri omu mabara gakikara ya mutare nangwa na kiganju zitembire aha kishashara kyazo ekirimu n'amabara gakinekye, ekishashara kiine obuhuru nyamwingi ebirimu amabara ga kikara.

Enjoki nyamwingi eziri omu mabara gakigaju zitirwemu ekyererezi ky'erangi yakikobe zikwaitse ziri omu mwanya zikwatsire aha kintu kimwe . Ezi enjoki zitembekyeririne kandi nangwa n'ezimwe zekwatiseho ebicweka by'amapapa n'amaguru.

Omukazi ajwaire emyenda ya kikara akwaitse nanabisa omwereere ashutami ahansi namunabisa n'amaizi agakwaitse gari omu bicuupa aha ogu mukazi ari seeri y'oruguudo oruheriire neibikiro ry'esente oba ekyombeko kyeibikiro ry'esente ky'ekiika kya Centenary banka.

Amaju abiri emwe omuri go eshakiize obunyaatsi kandi endi eyine amabaati gakura zombekiise obudongo nangwa n'ebikondo. Omu mbaju yaago maju hakwitse harimu emiti nyamwingi emwe teyine mabaari kandi endiijo eyine amababi makye munonga.

Abantu bakwaitse nibavuga piki nibagivugira aha ruguuto rw'eitaka orwijwiremu omwika gwatirweho omuriro gurimu nigwakira omu mbaju y'oruguuto aha mbaju y'ekishaka kihango munonga oba kyingi.

Abaana bato bashatu bajwaire emyenda eri omu mabara gatari gamwe na gamwe nkaga bururu mutare nangwa nana ezindi bahereriire akaju kashakaize obunyatsi omwana abebembeire ajwaire emyenda ya bururu akwaitse ekyooma kya karimagyezi ekirikuteera ebishushani

Abaana nyamwingi b'eishomero bajwire emyenda y'eishomero eri omu mabara ga bururu y'ebitogi bya mutare bakwise bashutami omu mwanya gumwe bariyo nibabaziira. Aba abaana bakwise empitirizo bariyo nibabaziira obuntu bwa mutare.